Ubworozi bw’ingurube , ingurube imwe n’ikibuguru cayo , biri mukiraro kigizwe n’ibiti , ku mpande no hasi hari ibiti ingurube iryamye , ikibuguru cayo naco kitaryamye.

Ahantu hari inzu, iri muvyatsi ,ivyatsi bisa n'icatsi kibisi, hari amabuye atamuntu n'umwe ahari ,hagaragara.

Umurima w'imboga bita amashu hahagazemwo umugabo muremure yambaye ikirato c'akazi ahetse ipompo ariko apompa izo mboga iruhande hariho igiti kirekire.

Inkoko zine, zimwe ni iza mutoyi iyindi ni iy’indundi izo nkoko ziri ahantu m'ubwatsi busa neza butotahaye izo ni isake izindi ni inkoko kazi ubwo bwatsi buri ahantu mw'ishamba.

Umugore yikoreye inkwi , umugore yambaye umupira usa ushaka kwera n'igitambara k'umutwe gisa n'umuhondo . Izo nkwi ziri mu muganda upfungishijwe n'umugozi w'urwatsi rubisi.

Imyungu y'amabara atandukanye amabara y'icatsi kibisi n'iyindi y'amabara y'icatsi gitoto imyungu isa nkaho bagira bayiteke imwe ni miremire iyindi iragutse cane.

Abasore babiri bambaye bose imipira itukura irimwo namabara yera baryohewe cane nokubona inka yabo .Bari mukiraro ca nyanka hejuru gisakajwe n'ibiti, biti biriko n'ivyatsi.

Igikoko kiba mumazi giteye ubwoba cane citwa invubu kiba mumazi, amazi arimwo ivyatsi, ivyatsi vyiza cane bitotahaye, ico gikoko kiriko kiraraba umuntu.

Umugore ariko aragaburira impene, impene nyinshi harimwo zitoya n'izikuze uwo mugore afise ivyatsi vy'urwatsi rutoto izo mpene zifise amabara atandukanye harimwo ayirabura ayumugina, inyuma yizo mpene hariho akagazi gatoya.

Intaro zitatu ziriko ibintu badandaje harimwo amatungurusumu n'ibitunguru zikaba hadandaje abagore bafise ubushakoshi bwo ubushakoshi bupfaa bafise amabara menshi umwe yambaye impuzu zirabura.

Ikibuga kirimwo ivyatsi vy'urwatsi rutoto n'akayira gasa n'umugina, ivyo vyatsi navyo biri mu kibuga gisa n'umugina, ku ruhande kure ibiti bimwe bikuze navyo vy'urwatsi rutoto.

Ibarabara rirerire irimwo inka zifise amahembe maremare bita inyambo, umugabo ari inyuma aziragiye kuruhande har'ubwatsi bwiza butotahaye.

Imvubu zibiri, imwe nini gose niyindi ntoyi ziri ahantu kumusozi inyuma yazo hariyo ikiyaga kinini cane, inyuma yico kiyaga hariyo imisozi .

Inzu ihagaze ahantu mu rupango inyuma yaho hariho igiti c'inazi nakandi gati gatoyi bisa nk'aho ari hagati kimejeje ko mwishamba iruhande hari umushinge 'urwo rupango.

Ikiyaga kinini cane kirimwo inyoni iriko iraguruka n'imisozi miremire n'ibicu hejuru ico kiyaga kikaba gifise amafi menshi rwose.

Umugabo w'umuganga w'ibitungwa ari iruhande y'inka bita ifirizone, iyo firizone igizwe n'amabara yirabura, n'akabara gatoyi mu ruhanga gwayo kera, n'amatwi manini cane.

Inka nyinshi cane ziri mu murima uteye igomwe urimwo ibitoki ,ibiti vy'imikaratusi n'ivyatsi vyokurisha. Hejuru hari umusozi uriko inzu isakajwe ivyatsi.

Inka yitwa firizone iri mu ruhongore irikumwe na nyeneyo, nyeneyo yambaye umupira wera n'ipantaro yirabura, iyo nka yariko irarisha ubwatsi mu ruhongore.

Inka nyinshi cane gose ziri ahantu mu murima harimwo ivyatsi bitoshe. Inyuma yazo hariyo ibiti birebire cane n’imisozi myinshi miremire. Hejuru yaho hariho ibicu.

Ubwoko bw'intama, intama nyinshi cane zisa neza gose, zifise amabara yera gusa amaso yazo akaba y'irabura, amatwi yazo ntashinze arakikamye.

Inka ndende y‘ amabara yera n‘ ayirabura, ifise umitwe munini iri mu gihongore, ifise amaguru ane, ibiti bitandatu biyikikije, kimwe hejuru ikindi hasi .

Ibiti bisataguye begeranije, ibiti vyishi cane bisa nkaho ari ibiti bazocana mu gihe kiri imbere, imbere yaho hariho imisozi n'ibicu vyera.

Umurima w'ibigazi inyuma gose imbere yaho hari imyumbati itaramera igifise amababi yazo akaba arizo sombe izo sombe barya bazisekuye harimwo nutuyira tubiri dusa n'umugina

Umugabo yambaye ikirato kirekire afise indobo yera, umuti ariko awusuka afatishije amaboko yiwe abiri. Iruhande hariyo uyundi mugabo ahagaze amuraba.

Imboga zo mu bwoko bw'amashu zitanu zeze zivyibushe zinini abonekamwo neza rumwe rugeze guteka izindi nibice gusa na zo ziravyibushe.

Amazi meza cane amazi atagira ubucafu nabukeyi, ingona iri muri ayo mazi ifise umunwa muremure umunwa wuzuye amenyo yasamye cane.

Inzu nini cane irimwo inazi, irimwo igiti c'umukaratusi, urupangu gw'amatafari, ibarabara rirerire, ikaburimbo ririmwo imoto iriko umugabo ariko arayitazwa.

Imisozi isa neza cane iriko ivyatsi vy'ugwatsi rubisi hariko n'imikobeko hagati yiyo misozi hari ibiti vyiza cane navyo birebire bifise amababi y'ugwatsi rubisi

Umurima w'umuceri, umuceri utarakura ukiri mutoya uteye kijambere, uwo muceri usa n'urwatsi rubisi uri mu bintu vy'ivyondo, kumpande ukikijwe n'akarimbi kanini.

Umurima munini cane ugizwe n'ibitoke bitatu ndetse n'imboga hasi, n'ibiti birebire cane inyuma hariyo inzu z'abantu zisa nkaho ari inzu zimeze neza zisakajwe amabati.

Ibiti vyinshi cane bisataguye mu migwi, mwivyo biti hakaba harimwo birebire na bigufi, bisa nkaho ari ibiti bazoja gucana kugira ngo bateke infungurwa, izo nfungurwa kugira ngo zigire akamaro k'umuntu.

Isoko rigizwe n'ivyamwa. Mw'ivyo vyamwa harimwo imicungwe, imyembe, amatunda n'ibindi. Iryo soko ryubakishijwe isima. Ivyo vyamwa biri ahantu ku mameza, bisa nkaho bagira babidandaze.

Ibiti vyinshi cane bisataguye mu migwi, ibiti vyumye gose bisa nkaho ari ibiti bagiye gucanisha infungurwa kugira ngo baziteke zishe. Ibiti bahimbaguye mw'ishamba biri ahantu mu modoka.

Ikiyaga kinini cane gisa nkaho cateye umw'uzurira, abantu bariko barajabuka bafise ibintu vyabo, imbere hariho imodoka n'ikigazi kirekire cane.

Igikopo c’umuti c’umunwa utukura , kiriko urupapuro rwerekana ivyo ujejwe , uboneka ko ar’umuti ujejwe kuzana inguvu mu mubiri.

Umuntu w'umukenyezi, ariko aragenda mwibarabara iruhande y'ikaburimbo imbere yiwe hariyo ibicu bifise amabara yera na yasa n'ubururu iruhande yiwe iburyo hari ivyatsi vyinshi bitotaye.

Ikinyobwa kibi cane bita itabi isa nkaho bari bahejeje kurinwa, rimwe ryaraheze irindi rirakomeye ntibararinwa, umugabo ari kuruhande afise iryo tabi.

Umuntu ariko aratera imboga yicaye hasi yambaye igitenge n'ishati w'umugoregore atari umugabo.

Ibarabara risa n'umugina, iruhande yaho hariho umufurege, umufurege ukikujwe n'ivyatsi n'ibiti vyose vy'umuhondo, hamwe n'inzu nziza zimwe z'amabati atukura izindi amabati y'ubururu iyindi y'amabati yera.

Umuntu afise inkoko nyinshi ziriko zirarya ifungurwa zazo ,indobo irimwo amazi indobo yera ifise umupfundikizo utukura

Ibikoko bibiri binini binini biba mu mazi vyitwa imvubu, kimwe ni kinini gose ikindi gisa nkaho ari icana caco, biri ahantu iruhande y'ikiyaga ku nkombe iriko ivyatsi bisa n'umuhondo.

Ikiyaga kinini cane, ikiyaga kirimwo ivyatsi harimwo n'abagabo bari mu bwato, kuruhande hari igikoko bita imvubu, iyo mvubu bisa nkaho ari imvubu yapfuye.

Inzu ihagaze ahantu mu rupangu inzu iskajwe amabati ifise umuryango w'ivyuma ndetse uwo mu ryango uriko n'ibiyo mu rupangu indni hrimwo imisigati iteye neza miremire.

Umurimyi ariko arimbura i tomati mu murima wiwe usa neza. Akaba yambaye impuzu zifise amabara yirabura, amaboko yiwe biboneka ko ariko arasoroma izo tomati , mu vyatsi bisa w'urwatsi rutoto.

Amashu ari ahantu ahejeje kwimburwa menshi cane matomato n'ayandi akuze, amwe atekeye mu mufuko w'ubururu ayandi atarimburwa atarera akiri mato.

Ikiyaga kirekire kinini gose kirimwo ubwato bwinshi, hirya yaco hariho ibicu, hino yaco hariho utwatsi dukeya bisa nkaho ari utwatsi twumye.

Ubwoko bw'itabi rya kera ,itabi riri mumiganda ibiri, iyo miganda ifunze neza n'akagozi kera hasi, ikaba iyo miganda iri kugatambara nakonyene kera.

Abakenyezi bane umwe ahetse umwana bariko bararima ahantu mw’itongo ryegereye ikiyaga hirya y'ikiyaga hariyo imisozi n'ibicu aho bariko bararima iruhande yaho hariho inzu isakaje amabati meza cane.

Itongo ry'ibiti. Ibiti birebire, n'ibiti bitobito biri mum'ashashe bateye kugirango bazobikureho babijane kubitera ahandi, Ibiti bifise amababi maremare.

Igicupa gifise umufundikizo wera, igicupa kinini gose kiriko ikintu gisigura ibirimwo hariko amababi y'urwatsi rubisi bisa nkaho ar'umuti, umuti wo kwifashisha.

Umugabo ariko arayora amase, iruhande hariho ivyamwa vy'amashurwe. Yambaye i pantalo yirabura n'ibirato vyirabura. Afise umupira w'amabara y'umuhondo.

Umugabo yambaye inkofero n'agafukamunwa, afise ibintu mu ntoke bakoresha mu gushira umuti mu murima, akaba ari mu murima usa nuw'umuceri mwiza cane utotahaye.

Abagabo batatu umwe yambaye umupira utukura n'ibirato vy'irabura n'ipantaro y'irabura, uwundi w'ipantaro izinze nawe mu mutwe yambaye inkofero y'ubururu uyundi mugabo yambaye ishati yera n'ipantaro y'irabura bariko baregeranya umwavu mu kayira.

Ishamba rigizwe n'ibiti birebire harimwo amagunira yera ayo amagunira akaba arimwo umuti baje gupompesha iryo shamba kugira ngo hatandurwa ingwara.

Umurima munini rwose umurima w'imboga hahagazemwo umugabo afise ipompo mu mugongo ayambaye nk'ishakoshi, ariko apompa uwo murima akoresheje umuti uri mw'ico yambaye mu mugongo.

Umuntu w'ibiganza bibiri bisa neza bisa nkaho yarayoye umwavu ,umwavu ukaba wari wirabura ,umwavu ufise akamaro mugutabira ibiterwa canke imirima kugirango bimbure neza

Umurima muremure cane munini ubereye ijisho igari ipompa umurima umugabo, ariko aratwaza iy ugari, ariko apompa uwu murima umurimwa urimwo ibiterwa bitotaye.

Ibikopo bine kimwe ni cakumera nka kabido ibindi bitobito bifise imirumyo isanurwatsi rutoto boneka ko ari iimiti bakoresha mu burimyi.

Amafi menshi amanitse ku migozi, imigozi mire mire ata muntu n'umwe ahari, hari icuma amanitseko bisa nkaho bagira bayateke, bayafungure.

Imboga zo mu mazi bita amafi, zokeje ahantu mw'ihoteri, bisa nkaho bagira bazifungure, izo mboga ni ndende cane kandi ntabwo zivyibushe.

Imboga zo mukiyaga bita amafi zirahantu mwisandugu ndetse ninyinshi gose bisa nkaho bagira bazidandaze.

Isahani yera rwose iriko ifungurwa zofungurwa zikaba zigizwe n'ifi ikaranze neza isa neza hamwe n'ivyamwa harimwo mamandarine harimwo imiceri rimwo n'agasose.

Ikibanza kirimwo amazi harimwo ibigunguru bisa n’ubururu hariko ivyuma bacako hejuru, ayitambitseko n’ibindi biyo bibonerana hejuru y’ivyo vyuma bitukura.

Indobo zuzuye indagara amambase ane imbase itukura, imbase isa n'urwatsi, imbase yera niyindi mbase itukuru, indangara nyinshi gose ziva mukiyaga ca Tanganyika.

Amafi menshi cane, ari ahantu kukayungiro ayomafi akaba ava mukiyaga Tanganyika, iyo ufunguye ayomafi uragira ubuzima bwiza, ukagira indema mubiri nyishi cane ndetse ukavyibuha.

Ifi bahimbuye basa nkaho bagira bayiteke itomati nyinshi baza kuyitekana umwungu n'amakaroti k'uruhande n'igitunguru, pwaro na pwavro .

Ifi ziri mu rusenga bahejeje kuroba mu mazi, ni nyinshi cane, izo fi kandi zikaba ari inyama nziza cane ziryoshe zifise akamaro mu buzima bw'umuntu.

Ifi bahejeje kuroba zikiri ahantu, izofi zifise amabara atandukanye amaso yazo arirabura, izo fi zikaranzwe ziraryoha, kandi zirafise akamaro mubuzima bw'umuntu mumubiri wiwe.

Amafi abitse ahantu hakanye kugira ntapfe ari mu mashashe. Amafi atari make agera nko kuri indwi, aho hantu hakanye hakikijwe n'akabati gafise amabara yera.

Amafi ari mundobo , indobo y’urwatsi rubisi amafi menshi gose , kugera hejuru aratetse yo kurya .

Umurima ugizwe n'ibigori vyinshi, ariko bimbuye. Imbere hariyo umusozi munini cane, iruhande hariyo ibiti n'inzu zibamwo abantu ndetse uwo murima ukaba waramaze kwimburwa.

Itongo rinini gose ririmwo inzu, inzu nziza cane ifise amadirisha, ifise amabati, ibiti bitatu, amateke meza cane n'ivyatsi bitotahaye.

Umurima muremure munini rwose harimwo ibitoki bitonze ku murongo ibitoke bitarama n'igiti kiri mbere igiti co mw'ishamba kitaribwa inzu iri ku ruhande idasakaye.

Amabuye menshi ivyatsi vyinshi ivyatsi birimwo uduti duto duto amabuye ari haruguru y'ivyatsi ahantu hasa n'inginagina.

Umurima munini cane harimwo ivyatsi, mwuwo murima harimwo umuntu yamabaye umupira wera , imbere yiwe hariho ibiti birebire n'imisozi, n'ibicu vyera.

Umurima w'ibitoke vyinshi bimwe vyakuze ibindi bitarakura bimwe birebire ibindi bigufi, kimwe camye kiriko igitoke ibi vyose bisa n'urwatsi rubisi.

Umuti uvura cane, uvura ingwara zitandukanye, uteye ahantu hari ivu ryiza n' ivyatsi vyiza bitotahaye bisa nkaho bagira bawukoreshe.

Umurima muremure urimwo ibitoke, inzu y'amabara yera isakajwe amabati ata muntu n'umwe ari muriryo tongo, itongo rigaragara ko ririmwo ubwatsi butotahaye.

Itongo rinini ririmwo ivyatsi n’ibicu n’igice c’igiti kitaboneka neza , ata muntu numwe ari mwiryo tongo ata n’igitungwa na kimwe gihari.

Ikibuga kirimwo ivyatsi bisa n'umugina ibindi bisa n'urwatsi rutoto inyuma yavyo harimwo hariho ibiti birebire gose ivyo biti bikaba bisa n'urwatsi rubisi.

Umurima urimwo ibiti bitandukanye, ibiti bitarakura gose vy'amababi y'urwatsi rubisi. Inyuma y'ivyo biti hari inzu, inzu isakajwe n'amabati n'idirisha ritukura. Inyuma y'ivyo biti hari nayo n'utundi tubuye dushaka kwera.

Itongo rinini ry'ibiti birebire, iryotongo ririmwo igiterwa c'iteke nubwatsi bwiza cane buremvye bubereye ijisho , hirya yaho hariho ibicu .

Umurima munini gose urimwo ibiti vy'imikaratusi n'ubwatsi bwiza butotahaye ibiti birebire bifise amababi maremare ata muntu numwe ari aho hantu muri iryo tongo.

Igiterwa kiri murima c'amababiri y'ugwahatsirubisi inyuma yavyo hariho urupangu rubatwe n'amabuye n'ibitoke bikuze birebire inyuma y'ugo rupanka.

Ahantu hari ibiti birebire hari ivu ryirabura n'ibiti atari birebire ivyatsi vyumye ivyatsi bibisi imisozi migufi atarimiremire.

Itongo rinini cane rigizwe n'ivyatsi ,ivyatsi bagaburira inka imbere hariyo igiti kirekire c'umukaratusi ndetse iryo tongo rigizwe nivyo vyatsi vyishi vyinka .

Igiti c'umwembe kiriko imyembe myinshi cane imyembe yamye gose ihakwa no gushika hasi ico giti gifise amababi menshi ndetse baranagishimikiye kugira ngo ntikigwe hasi.

Ikigega c'ibiraya, ibiraya binini gose bimeze neza vyinshi, bisakajwe n'ibiti n'amabati kandi kiragutse gose biboneka ko hajamwo ibiraya vyinshi kandi hariyo n'umuntu yambaye agafukamunwa.

Umurima munini rwose urimwo itomate itomate zihiye n'itomate zidahiye umugabo, ariko arimbura itomate afise igitebo, ariko arazishiramwo.

Umurima mwiza cane w'itomati zitarera, ugizwe n'amabara asa n'urwatsi rubisi ateye mu migwi itandukanye. Inyuma yavyo hakaba hari ibiti vy'amababi nayo nyene y'urwatsi rubisi birebire gose.

Abagore batatu bafise amasuka bariko bararima musi y'umusozi munini rwose ukikijwe n'ibiti birebire n'ivyatsi biri ku wo musozi abo bagore bakaba bariko baratwenga.

Umurima utotahaye w'imboga nziza cane, Kandi imboga zifise akamaro kanini m'ubuzima bw'umuntu ziteye mumirwi myinshi, biboneka Kandi ko muri uwo murima harimwo Umugabo yambaye ipantaro y'irabura n'ibirato vy'irabura.

Abakoze b'imboneshakure bari mumurima, umurima w'ibigori. Abakozi bambaye impuzu z'akazi. Harimwo abagore batatu, umwe biboneka ko afise inda, uwundi ahetse ishakoshi. Abagabo ni batatu nabone.

Umwimbu w’ibijunbu bisa neza , ibijumbu bitukura biboneka kwariho bakivyimbura biriko n’imizi ,ibijumbu vyinshi bigera nko kuri cumi na bibiri biri ahantu mw’ivu.

Isoko rigizwe n'ibidandazwa vyinshi cane, ivyo bidadanzwa hakaba harimwo Ivyamwa bitandukanye harimwo imicungwe, harimwo itomati, harimwo Imyembe, bisa nkaho abadandaza bariko barakira abakiriya.

Umugabo yambaye ishati yirabura n'inkofero yera, afise urutaro muminwe, akaba yariko aramura ikawa nziza yateye, akaba ari mumurima usa neza uteye igomwe w'amababi y'urwatsi rutoto w'ikawa nyene.

Icamwa kiryoshe cane bita imarakuca kimwe gifunze ikindi gisatuye sa nk'aho bagira bagifungure icamwa gifise igishishwa gitukura n'imbuto zisa n'umuhondo.

Indimu isa n'urwasi rubisi indimu ikaba ikaswe hagati na hagati iyo ndimu ikaba isa neza umuntu ayihereza kugira amererwe neza mu nda canke ahandi.

Umurima w'imboga, imboga zikeya harimo n'umuntu ahagazeyo ziteye neza kijambere, zisa neza ziri rwatsi rubisi zigezwe gusoroma.

Umugore ariko aramura imbuto, ni umugore mwiza cane, abereye ijisho, afise igitambara mu mutwe, yambaye umupira w'ubukarakaro, ibiti biri ku ruhande bifise amababi mato mato.

Agasozi gateyeko ibiti, ibiti vy'imikaratusi vy'urwatsi rubisi birebire n'imikobeko hasi hariho n'ubwatsi ubonako nyene, ubwatsi bubisi n'akandi gasozi ar'ukwo nyene.

Igitokie kinene cane kinini kivyibushe kiriko ibiti y'ibi bitatu bigishigikiye ntigihave kirwa inyuma yacu hariho umugabo yambaye inkofero y'urwatsi rutoto n'impoto z'urwatsi lutoto asanmu n'ucungeraho hantu.

Umurima muremure munini cane harimwo ibigori vyinshi bikiri bito n'abagabo batatu bariko barabipompa n'ibiti birebire bikikije ivyo bigori.

Intama zitatu, imwe ifise ivyoya vyinshi cane. Iyindi ni ntoya. Ziri mu kibuga ciza cane kiri mwo ivyatsi bitotahaye. Inyuma yavyo hakaba hari ibiti bikuze binini navyo vy'imihondo.

Ikigega aho bimburira ibiraya, ibiraya ni vyinshi cane gose bisa neza hariyo umuntu yagiye kubisarura, ivyo biraya bikaba biri ku bibaho bisakajwe n'amabati.

Abagabo batatu, babiri bafise amamoto, n'umwe afise ikinga. Babiri bahetse amamoto bafise ibintu birimwo amata bisa nkaho bayatwaye kuyashora.

Ikigega c'ibiraya, ibiraya binini vyinshi cane biri kumameza. Hariyo nabagore bariko barabitsobanya bagiye baje kubidandaza, ibiraya bifise akamaro mungaburo z'umuntu.

Imandarine zihiye z'urwatsi rubisi, rutoto zitandatu, imwe isa niyo batonoye bagira bihereze izindi ziriko n'amababi zidatonoye, amababi y'urwatsi rutoto.

Umurima muremure cane munini uteye igomwe ,harimwo umurima w'itomate ,Itomate zihiye n'izindi zidahiye. Umugabo ariko yamura izo tomate yambaye ama nga n'umupira wa karokaro.

Umurima munini cane w'icayi , urimwo umukenyezi yambaye igitambara gitukura , ahetse igikapo ashiramwo icayi ariko yamura icayi agishira inyuma.

Umurima utotahaye w'ingano, urimwo abagabo bariko barazimbura, bambaye amakoti, bisa nkaho aho bari hari imbeho nyinshi, inyuma yabo hariyo ibiti.

Umurima muremure cane munini uteye igomwe umurima w'ibigori bitobito iruhande hari ibiti. ibiti birebire vy'amababi matomato umugabo ari mw'uwo murima afashe amababi y'ibigori yasoromye muri uwo murima

Imisigati myiza cane miremire itukura isosa gose myinshi cane, isa nkaho yumye haheze igihe bayiciye bagomba kuyifungura.

Ikiraro kirimwo impene nyinshi zishika kuri umunani izo mpene z'amabara atandukanye .Harimwo izirabura , harimwo izifise amabara yera n'ayirabura izindi zifise amabara y'umugina n'ayera acanze n'ayirabura.

Umurima munini cane w'icayi, hakaba harimwo abagabo benshi bambaye amakoti bariko bimbura icayi, imbere hariyo ibiti vyinshi cane birebire, bikozwe mumashami maremare.

ivyamwa vyiza cane bigizwe n'imyembe bikaba bifise akamaro m'ubuzima bw'umuntu hamwe ninanasi hamwe n'amavoka n'imihwi, bikaba bidandaje abagore umwe ari imbere yambaye ishati yera n'igitambara cera.

Umurima w'ibigori. Ibigori binini cane bisa nkaho vyeze bigeze kwimburwa, kimwe carishishuye amababi intete ziraboneka ndetse intete zimwe zarariwe n'inyoni

Umugore ariko ararima, ikirere bumukereyeko, yambaye igitambara mu mutwe yapfunze n'isuka ya kijambere, ariko ararima umurima urimwo ivyatsi vy'urwatsi rubisi.

Umurima w'ipera amapera abiri atarasha neza gusa arimwo gusha n'amababi impande yayo y'urwatsi rutoto amapera akaba fise akamaro keza mu mubiri w'umuntu.

Icamwa kiryoshe cane icamwa bita ipera, Amapera atanu, rimwe rikase mubihimba bibiri namwe Atatu adakase n' amababi ane abikikije.

Umurima muremure cane urimwo ibiti bitobito, abagabo benshi cane bisa nkaho bari baje kugira ubushakashatsi muruwo murima, abo bagabo bakaba ari abagabo barebare gose atanumwe mugufi arimwo.

Umufuko muremure wera utsindagiye ibiraya bagisoroma, ivyo biraya bikaba ari vyiza cane gose binavyibushe , kandi ibiraya bikaba bifise akamaro mu ngaburo umuntu ategerezwa kuronka.

Ikibanza kirimwo ibitoke vyinshi cane ivyo bitoke bikaba ari binini gose bisa nkuko ari akaguriro karimwo abantu benshi abagore n'abagabo bamwe bambaye ama pantaro y'ubururu abandi bambaye Imipira itukura.

Ivyamwa biryoshe cane , ivyamwa bita intore , intore zivyibushe gose , zinini gose zitaratonorwa barindiriye kuziteka kugirango bazifungure.

Ibitegwa bita ibiharage, ibiharage biri mu bishishwa, bisa nkaho batarabitonora, biri ahantu ku meza, imeza ikozwe mu mbaho, ivyo biharage bikaba ari birebire gose.

Ahantu hari amashurwe menshi atandukanye ndetse ubona ko ari ahantu heza cane, hagizwe n'umushinge w'amatafari ndetse ayo mahurwe akaba agizwe n'amababi maremare.

Itongo rinini ry'inanasi, inanasi imwe ihiye, izindi zibiri zidahiye, iyindi itarama, izo nanasi zikaba zifise amababi maremare ndetse abonekako aryoshe kuraba.

Umurima munini cane w'ibigori vyeze, inyuma y'ivyo bigori hariyo inzu, n'ibiti birebire vy'imikaratusi bitaboneka neza, ivyo bigori bifise amababi maremare agoramye ari hasi.

Umurima munini cane , umu mama ariko aravomera itomate ziri muruwo murima, afise n’umwavu mwi base aje gutabira Uwo murima. Umurima wubatsemwo ibiti bifata Itomate.

Abantu bafise amasuka bariko bararima umusozi uduga abantu benshi amasuka araba hejuru ayandi araba hasi bahindukiye bambaye inkofero.

Ibiterwa bita ibiharage ivyo biharage bikaba bitukura ndetse biri ahantu bisa nkaho ari ibiharage batoreranije mu bindi babikuye mu bindi kugirango bazobitere ivyo biharage birakomeye nta nakimwe kirimwo kirwaye.

Ikiganza c'umuntu kiri mu masoya yarimye biboneka ko yimbuye neza ari ahantu mu kigega izo soya zikaba zisa neza zimwe zirera n'utundi tubara twirabura.

Igice c'ikigori cumye gose, ivyo bigori bikaba atari binini gose vyumye bigeze gucibwa hama bikanikirwa, bica bisa n'umugina, inyuma yavyo hariho ivyatsi vy'urwatsi rubisi.

Intete z'ibiharage ziri ahantu mw'ibase, iyo base ikaba isa n'urwatsi rubisi, ndetse inyuma yaho hariho ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto.

Umurima munini cane uri musi y'umusozi n'umurima w'ibigori ivyo bigori bisa nkaho vyeze barindiriye kuvyimbura kuri uwo musozi hariko ivyatsi bitotahaye n'ibiti birebire

Abagore batatu bari mumurima abariko barasoroma Ibiyoba, umwe yambaye ikanzu y'ibitenge y'amabara menshi, uyundi yambaye ikanzu irimwo ibitenge vy' amabara atukura ni nawe ari hagati, uwuri kuruhande yambaye ikanzu y'amabara y'ubururu .

Umurima utotahaye mwiza cane w' masaka amasaka yeze ageze gucibwa ahama ngo yanikiwe akorwemwo inzoga canke akorwemwo ifu ayo masaka akaba atukura ibiti vyayo kaba bisa n'urwatsi rubisi.

Umurima munini cane umurima utotahaye woibitegwa ibitegwa bitobito z'imbogaboga umugore arimwo murima, ariko arabagara ivyo biterwa umugore yambaye igitambara gisa n'umuwewe ondo n'agakuzu gatoyi kadashika musi.

Igicu gisa neza biboneka ko ari muru kerera izuba ritaraseruka neza ,umurima w'urwatsi rubisi urimwo ibiterwa, akameza kariko agafuko kariko ibiharage vyera ibindi bisa n'umihondo nako gakopo gafise umupfundikizo usa n'umuhondo.

Ibigori vyinshi biri mu kiganza c'umuntu vyumye bifise amababi yumye bisa nkaho bagira babitonore, ibigori bitagira intete, bifutse.

Itongo rinini ririmwo imboga n'ibiti birebire bir'inyuma yizo mboga, inyuma yivyo biti hariyo ibicu n'imisozi miremire gose, imboga zitanga inguvu k'umuntu yazifunguye.

Umugabo yambaye agafukamunwa n'umugore ari inyuma yiwe, bakaba bari mu murima utotahaye urimwo ibiterwa vyiza cane, inyuma yabo hariyo inzu isa nkaho bari bavuye i muhira.

Umurima uteye igomwe mwiza cane rwose uteye kija mbere urimwo imboga z'urwa tirubisi zisa neza cane ziteye mu migwi itandukanye aha haboneka imigwi ishika nko kuri itanu.

Ikigega c'ibigori vyiza cane bivyibushe ibindi bitavyibushe ivyo bigori biranikiye ico kigega gisakajwe n'amabati hamwe n'ibiti vyirabura musi yaho naho gisakajwe n'amabati atukura.

Uruganda rinini gose ruhingura ibiharage hariho ibiharage vyinshi ,umunzante, igitebo , isahani n’abantu bahagaze bariko baratora ibiharage bariko barabipima.

Umugore yicaye hasi afise ikigori muminwe n'ibase iruhande yiwe isa n'icatsi gitoto ,iyo base ikaba irimwo Ibigori amaze gutora.

Abagabo babiri bariko barahura ibiharage bafise ibibando bibiri umwe yambaye pantaro irabura en'agapira kera yundi na we yagapira k'umuhondo aboneka ay izindi nzuhefo yabo zubatswe niamabati.

Ikiyaya kiriko amashurwe aya amashurwe ari mu vyatsi bisa n'umutoto bisa n'urwatsi y' rutoto inyuma yavyo hari imiti vyinshi birebire rwose na vyo bisa n'urwatsi y' rutoto nyene.

Abagabo bariko baratora umuceri bawukuye mwishamba ndetse harimwo abagore, abana b'abakobwa, n'abagabo bashaje cane, uwo m'urima ukaba ugizwe n'ibigori, ibigori bitotahaye.

Intete z'ibigori n'izibiharage ziri ku kiyiko, ikiyiko gikozwe mu giti bisa nkaho ari ciza cane, izo ntete zikaba ziri ku biyiko bine bitandukanye.

Umurima munini gose usa neza w'amasaka atarera neza y'urwatsi rubisi rutoto, amwe ari mu kwera ayandi ataragera kwera.

Umurima munini cane usa neza utotahaye uteyemwo imboga zirimo muce myinshi ziteyeka ija mbere zisanurwazi rutoto impande yago hariho n'ibindi biterwa vyovyo biduga.

Igiterwa bitwa ikigori, kikabari igiterwa gifise akamaro kanini cane kuberako iy'umtu acihereje aragira inguvu nyinshi cane kuberako ico giterwa kirimwo isuka nyinshi cane.

Umufuko wera wanditseko ibintu biranga iryo shirahamwe ryawukoze, umufuko ukaba wuzuye intete z'ibintu bimeze nk'ibiharage bitukura, hama uwo mufuko ukaba wera.

Ibiyoba bitaratonorwa gusa vyimbuwe biri ahantu bisa neza Kandi ni binini biravyibushe ,ivyo biyoba bifise akamaro mu buzima bw'umuntu mugihe uvyihereje, ushobora kuvyihereza bikaranze canke bidakaranze.

Isoko rinini cane, muriryo soko harimwo amagunira menshi gose atondetse hejuru, ayandi munsi, ibigori vy'intete bakuye mu bishishwa, isoko risakajwe n'amabati n'imifuko myinshi y'ibindi vyamwa.

Ibigori vyanikiye vyeze, vyanikiye mu kuduga incuro zitatu, umugwi wambere uboneka ako ari vyinshi n'uwakabiri, uwagatatu nawe uriko ibigori, ivyo bigori bireze n'ibinini bisa n'umuhondo.

Ibiyiko bine bigizwe n'intete izo ntete zikaba ari izubwoko butandukanye ivyo biyiko bikozwe mu mbaho izo mbaho zikaba zikorwa mu biti bitandukanye.

Imifuko myinshi igerekeranye, imifuko yera, imifuko isa n'icatsi kibisi n'imifuko isa n'umuhondo, nama bido abiri afundikiye afundikijwe imirumyo itukura.

Ibigori vyishi cane bimanitse ku biti ivyo bigori bakaba baravyimbuye imbere y'ivyo bigori hariho inzu, inzu nziza cane igizwe n'imiryango y'ivyuma iyo miryango iriko ibiyo.

Imbuto z’ibiharage z’ubwoko bwinshi . Bimwe vyera, ibindi vy’urwatsi rutoto , ibindi vy’urwatsi rubisi, ibindi bisa n’umugina , ibindi bitukura ibindi bisa n’ahantu biri mudukopo bisa n’umugina biboneka kwaritwo gutera.

Umugore afise ivyatsi, ivyatsi biri hasi, harimwo igiti, kirekire, igiti kirekire rwose.

Umugore ahetse umwana, umwana ari mutoyi gose, uwo mugore yunamye ariko aratora ibigori, ibigori biri ku rutaro n'amatafari bafyatuye ari ku ruhande.

Igitegwa c'isoya bariko barayora bimwe biri mw'isahani yuzuye kugera hejuru ibindi biri ahantu kukameza bibonekako bariko barayora bashira ahantu isoya nyinshi yumye.

Umukenyezi ariko aragosora ibigori ku rutaro, n'inzu iri iruhande yiwe y'amatafari adaturiye isakajwe ibiti bitagirorotse neza n'ubwatsi hejuru y'ivyo biti.

Inka yitwa ifirizone n'abagabo basa nkaho bariko barayivura bisa nkaho iyo nka irwaye n'abandi bagabo bari kuruhande bariko bararaba abo bagabo barikuvura iyo nka .

Abaganga b'ibitungwa bariko baravura impene abaganga batatu n'abandi bariko barabaraba uko bavura igitungwa, abo baganga bakaba bariko bavur'impene, bambaye n'umwambaro w'ubuganga.

Inkoko nyinshi cane ziri mu gituru cazo. Izo nkoko zikaba ari iza mutoyi , zikaba ziri ahantu hari amazi , ayo mazi akaba ateretse mu combo gisa n'ubururu ndetse n'ikindi cera. Iruhande yazo hakikuje imbaho.

Umugore yambaye umupira wera n'ijipo, afunze mu mutwe igitambara cera ari ahantu hari inkoko ziwiwe yagiye kuziraba, gusuzuma amagara yazo, izo nkoko harimwo inkokazi n'amasake.

Amagi menshi cane yera atonze k'umurongo , Umurongo umwe uriko amagi atanu uyundi murongo uriko amagi atandatu amagi ateretse k'ukintu kiyafashe kugirango ntameneke.

Igituru kinini cane, impene iriko irarisha ubwatsi, umugabo n'umugore bariko barahira ivyatsi vy'impene, igitoki gihagaze ciza cane, inzu ifise amatafari n'amabati meza.

Igitungwa kinini cane gifise inyama ziryoshe bita ingurube kiri mugituru caco gifise abana baco benshi bisa nkaho abana baco bariko baraconka

Abaganga b'ibitungwa babiri bambaye impuzu zisa n'urwatsi rubisi n'inkofero bafise mu biganza vyabo ingurube, ingurube zishaka kugira amabara yera, izo ngurube biboneka ko zari zigiye kuvugwa.

Abantu bari ukibuga kirimwo impene n'intama bari bihasan'isoko hakikujwe n'ibiti vyinshi inyuma ay'ivyo biti hari ivyatsi vy'urwazi rutoto n'inzu n'ibindi biti inyuma yavyo.

Abantu babiri b'abaganga umwe w'umugore ariko aratwenga uyundi w'umugabo bafise igitungwa bariko baravura bariko bagipimpa ubushuhe igitungwa gifise amabara abiri yirabara n'ayera.

Umugabo yambaye ibirato vyirabura n'impuzu zisa n'umuhondo ariko aragaza ingurube niniya ivyibushe gose iri impande y'ikiraro cayo ikiraro kigizwe n'ibiti.

Inyoni y'amabara atandukanye harimwo ayatukura ayirabura ay'ubururu ufise umunwa usongoye. Uri kumababi y'urwatsi rutoto iri ahantu mu giti.

Ishamba riteye ubwoba ririmwo inkende, inkende bisa nkaho itarakura cane, ifise amoya asa n'umuhondo; amoya asa n'umugina; n'amoya yirabura.

Inyoni ihagaze ku giti bisa nkaho yahize igikoko bita igikere igifise mu kanwa, ihagaze kw'ishami rimwe iriko iraraba ko hari ico yitera kugira ngo kitayigirira nabi.

Inyoni iri ku giti, inyoni ifise amabara meza, iri ku giti kirekire, ahantu har'ubwatsi bwiza cane bubereye ijisho, inyoni ifise umunwa muremure n'amaso matoya.

Imbeba y'amatwi ashinze n'amaso yirabura isokorotse mu mwobo .Iri ku gati , agati kari mu vyatsi , ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto imbeba ikaba isa niyari ibonye umuntu.

Imbwebwe iri mu mashugwe ,amashugwe asa n'umuhondo nayasa n'ugwatsi imbwebwe y'icana ntoyi itarikumwe na nyinaa wayo ibiti birebire nabigufi.

Ubwoko bw'inzoka ifise amabara atandukanye harimwo ayera n'ayirabura inzoka ikaba yizi ingazinze ivyo ibushe rwose mumpande zayo hariho ivyaci ivyo vyati bikaba bisa n'urwaci utoto.

Impamvu zibiri zirabura, icana na nyina waco birimwo ahantu hagati mu murima, urimwo amababi y'urwatsi rubisi, kiboneka ko kimwe cari kiryame kuri nyina waco.

Inyoni y'amabara atatu amaguru atukura, amaso atukura, umunwa usongoye usa n'umuhondo irindi bara ryayo ririrabura, ihagaze ku mashami, amashami asa n'umugina.

Inzoka isa n’umuhondo ifise amabara yirabura , iri ahantu mu bivu , ibivu bisa n’umuhondo navyo nyene kandi isa nkaho itariko iragenda ihagaze.

Inyoni ziri kugiti bita inyuma. Izo nyoni ziri kugiti kiriko udutete tw'ivyamwa ndetse ico giti gisanzwe gifise amahwa ayo mahwa acumitana cane.

Ahantu hari ibikoko igikoko kinini cane bisa nk'aho kiri kumwe n'abana baco ico gikoko bashita igifugwe haruguru yaco hariho inzu inzu iriko isima ifise n'amabati.

Inyoni iri musi y'icarire inyoni yamabara atandukanye harimwo ayasa n'umuhondo n'ayirabura umunwa wayo ukaba usongoye cane icari kikaba gisa n'urwatsi rubisi

Itongo rinini ririmwo imamfu ,imamfu y'ingore ihagaze ku maboko no ku maguru ifise amaso matoyi n'umunwa munini n'amazuru manini n'imishatsi myinshi.

Impongo isa n'umugina, amahembe maremare rwose azitse muri v. Amaso yirabura, n'amatwi asongoye, n'umunwa wirabura. Inyuma yaho hariho ivyatsi vyinshi vy'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'inyoni bufise amabara atandukanye ashika kur'atatu, amwe y'umuhondo; ayandi yirabura; ayandi yera. Iyo nyoni ikaba ifise umunwa usongoye n'amaso yirabura, ihagaze kw'ishami.

Inyoni iri mu murima w'ivyatsi, ivyatsi bitotahaye bisa n'icatsi kibisi, inyoni ifise ibara ryirabura ifise umunwa muremure gose usongoye n'amaso matoyi n'amaguru maremare.

Ingurube zibiri zishaje cane kandi ingurube zo mw'ishamba ziri mw'itongo rinini ririmwo ivyatsi vyumye; ivyatsi bitotahaye; amabuye matomato; n'amabuye manini.

Ubwoko bw’inyoni zifise umunwa usongoye gose ugifise amabara atandukanye harimwo ay’ubururu , ayasa n’umuhondo, amaso yayo akaba atukura. Bikaboneka ko umunwa wayo warufise agafi wakuye mu mazi.

Inyoni ifise amabara atandukanye hari yay'umuhondo, ayirabura nayera iri mu mashurwe, amashurwe meza cane amwe y'urwatsi rubisi ayandi yera ham'ayandi y'umuhondo.

Inyoni yo mu bwoko bw'inuma, umunwa usongoye, amaso yirabura y'amabara atandukanye, harimwo n'ayera ihagaze mu vyondo amaguru amwe yayadugije.

Ingwe zibiri, imwe ntoya iyindi ikuze, biboneka ko imwe ari nini ari nyina; ntoya nayo ar'icana cayo, zifise amabara atandukanye harimwo ay'umuhondo; ayera; n'ayirabura, ziriko zica mu kayira gasa n'umugina.

Inzoka nini cane yizinze y'amabara atandukanye, haboneka ubwoko bubiri; ayirabura; nay'asa n'umugina. Impande y'iyo nzoka hari ivyatsi bifise amabara y'ugwatsi rutoto.

Inyoni zitanu zo mu bwoko butandukanye, z'amabara atandukanye, imwe ifise amabara menshi yirabura n'umunwa usongoye, n'amaso yirabura. Irafise n' akabara gatoya k'ubururu. Izindi zifise amabara yirabura n'ayandi ashaka kwera.

Inyoni zibiri zihagaze ku giti, ivyo biti bikaba ari ibiti bizitanye, inyuma yaho hariyo ibicu, ibicu bigizwe n'amabara y'ubururu n'amabara yera, mwivyo biti harimwo amabara y'umuhondo.

Ingwe zibiri imwe n'urwana na nyina warwo ziriko ziraca mukabarabara gasa n'umugina impande yavyo hariho ivyatsi, izo ngwe zifise amabara atandukanye ayirabura n'ayumugina.

Ikiyaga kinini cane, ikiyaga Tanganyika ku ruhande hari inyoni zisa n’imbata ziri ku musozi ziriko ziraraba mu mazi.

Ikiyaga kinini cane kirimwo inyoni ndende ifise izosi rirerire gose; n'umunwa usongoye; amaguru yayo ni maremare gose; amababa yayo ni maremare gose.